Ono mulenzi na muwala bali ku ttale balunda nte era ng'ente ze balunda ziri ssatu era emu ku zo erina ebbango, nzirugavu.

Eno nkulungo ya Ssabasajja eyitibwa Nnantawetwa, eriko wankaaki bbiri, esooka mmaaso n'emabega era eyitibwamu Ssaabasajja yekka ng'ava mu lubiri e Mmengo oba ng'agenda ku Bulange.

Luno lubalama lw'ennyanja. Kuliko abantu abawumuddeko, waliwo abeesanyusaako, waliwo n'abali mu mazzi nga bali mu kuwuga. Ku mabbali waliwo enjazi era nazo ziriko abantu.

Omuwala akutte akaveera k'ennyaanya akeetimbye ku mutwe n'essente oba akapapula k'essente, n'ekibbo kye kimuli kumpi awo omuli ennyaanya ndala; akiwummuzza wansi.

Omwana ayimiridde we batundira amanda, ayambadde akateeteeyi waggulu kamyufu ne kasikaati kaddugavu, awali amanda waliwo akatebe oba tukayite ka-stool kamu, okweyongera emabega w'omwana waliwo omusajja atudde n'omulala era mu maaso gaabwe waliwo omwana omuto ne ka-stool aka ppulasitika akakipaapaali.

Omugga oba ennyanja mulimu omusajja ayimiriddemu oba abalansingiddemu waggulu. Ayina akantu k'asika kalinga akataasa kalimu ebintu ebyeru, tubiyite oba akatimba akazingezinge.

Omukyala ayambadde essweta ya kakobe, akutte akakopo era yeekapise giraavuzi. Ku nnyindo ze ataddeko masiki, ayimiridde ku ssa awali ensujju n'ennaanansi.

Oyo mukyala, n'omwana. Bali mu kunaaba ngalo, okuva ku ttaapu mwe booleza ebintu.

Abayizi bali mu kibiina bawanise emikono era basanyufu. Bambadde yunifoomu ya langi ya ppinki. Mu kibiina mulimu entebe zaabwe era n'ebitabo byabwe kwebiri ku ntebe okwo.